Hodhishshanna yaa mayate, hodhishshanna yineemmo woyte babbaxewo hodhishshu danni uduuni hodhishshu heerano konni giddonni motore yineemmori makenna yineemmoro, farasho yinuummoro babbaxinohu haaro yannara dagginoti tekenolojete ledo amadamisiisinohu heerano.

Ama'no yineemmo woyte babbaxitinoti uurrinshuwa heedhano tinni ama'nono mitu manchi wodansira woyi hedosira lawinoricho ama'note yee uurrisire woyi Maganoho yee heera dandanoricho mitto gola ikkinoha ama'note yinne woshshinanni.

Minenna gallanni mine yineemmo woyiite gallanni mininna babbaxxinno addi addihu minu dani heeranno kuni minino mitu gallaanniho mitu daddalu mineeti yine lamewa bada dandiinanni mineeti

Rosoho yaa mannu rosinokkire afanno gedenna haarore egenno adhano gede injote kaa'lonoho rosicho aano woloottahono qolle anfoonnikkire ku'lanni gede injote ikkannoha rosoho yinnanni.

Baattote ofollanna dhagge, baattote ofollanna dhagge yaa mayate, baattote ofollanna dhagge hiittonni xawissa dandiinanni, baattote ofolla yineemmo woyte soojjatinna aliye zalchimi woyi wodiidi raganni heedhanoti babbaxitinoti baattote ofolla no, xeichame baattonna gottima baatto no.

Amma'no yineemmo woyte amma'no yaa mayyaate amma'no abbihu ayeti amma'no hiitoonni daggino amma'note daafira noonke hedo maa labbanno amma'note yineemmo woyte mittu manchi ayimirosira woy wodanisira xawe leellinoricho amma'note yinanni